Paɣi saribil ŋun nyɛ gban piɛli ŋun gbubi bindirigu o nu zaa ka zan nu dirigu n gbubi dirigu o zan dirigu maa n tim bindirigu maa puuni n ŋmaagi ni o zan kpari o nolini ka suhupiɛlli ka bahi lari o sola jinjam ʒee din nyɛ zaɣ' waɣinli ka yɛ liiga zaɣ'vakahili din nyɛ boɣi waɣila

Gbaŋ sabila nani nyɛ paɣaba bi nyɛla ban zi adiiku nima n ti tabili bihi bi zila adiiku nima maa n zi mongu tia gbinni mongu tia maa vari nyɛla zaɣi vakaha paɣa nyɛla ŋuni ziya ka bi zaya paɣa maa ye la sitira piɛlli ka sabibu sabi pa di zuɣu UNHCR.

Du'sheli din na bi ta bilooku duu n nyɛli salo nyɛla ban galisi pam n ʒia suu maa larigini bɛ nyɛla bibihi nachimba ni bipuɣinsi bɛ nyɛla gbansabila doo nyɛla ŋun be bɛ sunsuuni ka ye sitiri waɣinli.

,tumdiba bi nyɛla ban nyɛ gbansabila bi niribi ayi pilila zi pila. din nyɛ zaɣi tam p . ye sitiri piɛla yinɔ yela sitiri piɛli di n nyɛ zaɣi yaɣi ka so jinjam piɛli yiliwaɣinli nyɛla din ʒɛ bɛnyaaŋa ka nyɛ yili piɛli

Niraba ban kanli yiɣisi niraba ayobu nyɛla ban tam palli zuɣu paɣa nyɛla ŋun gbubi o bia ka niŋ suhusaɣangu ka kuhura chɛchɛ nyɛla din do n baɣa paɣa maa nudirigu ka moto nyɛ din do n baɣa paɣa maa nuzaa kpukpali tihi ko n giliba pala zuɣu laati waɣala la nyɛla din ʒɛ bi luɣuli

Salo nyɛla bani yirina matuuka yiɣirigu puuni a yi yuli matuuka yiɣirigu du noli maa kpaa kpaa yom ni paɣa yiri na ka ye sitira sabinli dini nyɛ bɔɣi wɔɣila ka sitra piɛlli bɛ di puuni o nyɛɣi baaji sabinli o tooni na paɣa gba zaa nyɛla ŋuni gbubi bia o nu zaa ka gbubi adiiku dini nyɛ zaɣi piɛli o nu dirigu ni bi shɛba zaŋ nagbani pɔbirisi pɔbi bi noya.

tankpaɣu tuubu shee tipanima nyɛla din ʒe n-ʒiya tankpaɣu maa tuubu sheee yaɣili palli nyɛla din gari ka loori piɛlli mini loori sabinli tam di zuɣu loori piɛlli maa kparila nu' zaa polo ka loori sabinli maa mi kpari nu' dirigu polo.

Amarika piringa o nyɛla ŋun ye sitiri sabila ka zaŋ nyɛpobrigu din nyɛ zaɣa piɛlli pobi o noli ka pili zipiligu ka mali varanda zipili varanda ka kpa ninkpari sabinli.

Silimiin tiŋa daa puuni paɣaba nyɛla bini zi bi daguya gbuni paɣa yino nyɛla ŋuni so jinjam sabinli ka ye sitiri sabinli ka di to zaɣi piɛlla piɛlla di nyɛla zaɣi chichɛra chichɛra o nyɛla ŋun mali zabi sabila o zɛla o daguli gbuni maa leemu bɛni di bɛla piɛɣu ni ka kabieji gba zi o tooni.

Salo ban kalili galisi doo nyɛla ŋun gbibi bia bia maa yela sitirili din nyɛ zaɣa ʒee ka paɣa ʒɛ m baɣi o ka ye sitiri sabla bɛ nyaanga bibila nyɛla ŋun ye sitirili din nyɛ zaɣa karili ka bahi lari o zabri nyɛla zab'sabla o gba nyaanga paɣa nyɛla ŋun ye sitirili din nyɛ boɣuwaɣala.